Inka y'ubwoko bw'ifirizoni, ifise ibara ryera hamwe n'iryirabura, itagira amahembe, iriko irisha mw'ishamba ritewemwo ibiti, n'ivyatsi vyumye.

Umudandaza w'umukenyezi yambaye ikanzu yicaye kugatebe yanze amafi yumye kwisoko ayo mafi akaba ari kurutaro munsi hariko ibase zi amabara atandukanye hari iyubururu ahandi hari iyumutuku.

Ibitungwa vya ubwoko bw'impene buri muki bandahori izo mpene zikaba zifise amabara atandukanye ziriko zirarisha utwo twatsi n'umukenyezi afise ibase ya umutuku yambaye agapira ka imirongo yambaye nagakomo kukuboko.

Ikirere kiriko ibicu bisa n'ubururu n'akazuba kavyakiye, umurima uteyemwo utwatsi dufise ibara ribisi n'utundi twatsi twimejeje hamwe n'igishitsi c'igiti biboneka ko boba baragitemye.

Ibiti bikikujwe n'umurima harimwo umwungere afise inkoni ku rutugu n'inkofero, aragiye inka ziriko zirisha ivyatsi na Hicuburundi na Buhonyori mwenewabo yitegereza ivyo bitungwa ingene bidoshe.

Ikiyaga c'amazi arimwo umuntu ariko arasoza ubwato, bukozwe mu mbaho, kugira ashikire inzu agiye kuramukanyamwo, inzu yera ikikijwe n'ibiti bitari bikeya.

Umushingantahe yambaye ishapo yubururu ariko yagaza akanyana k’Inka kari mukibandahori, gakikijwe nibiti vyibitoki hamwe nibigori n’inka yubwoko bwifirizone.

Igikoko c'ubwoko bw'ingona gifise inyama nyinshi zigumye kiba mu mazi kikongera kikarya ivyatsi vyo kwisi ni igikoko gitekanye canka uwu gisomborotsa, gihengera amasaha yitereye kikava mu mazi kikaja kurisha utwatsi

Igikoko bitwa inzoka ,kikaba gifise ubumara bukara cane mukugitwara mubibanza vyiratiro babanza kuyikuramwo ubumara kugira ingenzi ishitse bakayiterura canke bakayikinisha ntibashiremwo ubwo bumara.

Ikiyaga c'amazi meza arimwo ubwato bw'imoteri butatu hakikijwe n'ibiti vy'ubwoko butandukanye, muribwo harimwo ibigazi n'utuzu tubiri abaje kuri ico kiyaga babakiriramwo n'igitarugwa gito kiri mumazi kidashika kure.

Umugabo atumura itabi arinwa ariko itabi si ryiza ku magara y'umuntu , umuntu mubuzima bwiwe ritera indwara zitari nke rikonona n'amagara yabamukikije barihema ariko araritumura.

Ibiti vyinshi imbere yaho hakaba igiterwa c'ikawa kitarama, mu kwama kizana udushurwe mw'ibango ry'ibabi bikaza ari nk'udutete tukiri duto tuba dusa n'urwatsi rubisi, iyo tweze ca duhishira bakatwamura.

Abarovyi bakuze bafise amato bavuye kuroba, kuroba barasoza ubwato bashitse aho barobera bagatera urusenga kubarovyi bato bato bagatera igera bagakwega haheze akanya.

Ikirere c'ubururu catsemwo akazuba, umugabo ari hagati mw'itongo, I bubamfu bwiwe hari ikiyaya giteze amazi n'utwatsi tw'urwatsi rubisi, imbere yiwe hakaba hari ibiti biteye igomwe.

Ibiyaya bibiri kimwe kiri iburyo ikindi ibubamfu bikikijwe n'utwatsi dufise ibara ribisi n'umurima ku musozi uteye igomwe, uteweko ibiti vy'ibitoke n'imikaratusi.

Umusozi uteweko ibiti n'ikiyaga c'amazi kirimwo umurovyi n'ubwato bwiwe, afise urusenga mu ntoki, ateyeyo ngo arobe amafi, ngo aheze ayadandaze.

Ibijumbu vyeze umurimyi araza aka bisomera ,mu kirima ivyo bijumba , barabumba iburyo bakarashimwo, imibuto mukwamwa camira mu kuzima iyo ubifunguye biteze birarwaza inzoka zo mu nda.

Abacuruzi bane harimwo abashingantahe babiri n’abankenyezi babiri bariko batora ibitorwa mu ntete banze n’ibiharage mu gafuko barindiriye ababibashorera ngo babahe amafaranga.

Umukenyezi yambaye agatambara mu mutwe n'ikoti afise akanyamuneza n'umuvyaro w'igitoke mu ntoke ari kugasozi gateweko utwatsi twibara ribisi.

Umukenyezi yambaye agatambara mu mutwe gafise ibara ry’ubururu n'ikoti, akwembetse igitenge mu murima uteweko ibiti n’ibindi bitegwa, ari ku iterefoni afise akamwemwe.

Igiterwa c'ivoka kiri mw'ihinguriro, n'abahingura ayo mavoka bambaye udutambara mu mutwe twera n'i taburiya, mw'ihinguriro ivoka barashobora kurikuramwo amavuta yo kwisiga.

Umurimyi w'umushingantahe yirabura yambaye ishati ari mu murima ariko asarura ibigori vyeze asiga inyuma ibigorigori mu murima harimwo ibiti vy'ibitoke.

Mugutera intore bamija imbuto mw'itongo ritoyi bakaza barazivomera ,iyo zimaze gukura baca baza baranogora ingemwe bagatera rumwe rumwe mw'ibango kandi kumurongo.

Igiti c'amatunda kitarama , iyo camye kizana udushurwe mw'ihango ry'ibabi rikaca ryama icamwa c'amatunda kikijwe n'utwatsi twimeza dusa n'ibara ribisi.

Umurimyi w'umukenyezi ari mu murima yambaye agatambara mu mutwe afise akamwemwe ko gusarura intete z'ikawa ngo azishore kugira aronke amafaranga yo kwikenura mutwo akeneye.

Abagabo bane bariko bamura icayi bakagitwara muma hinguriro ahingura icayi bitwa OTB bagasya ayo mababi y'icayi bagakuramwo ifu bitwa amayani.

Igitegwa c'imyumbati, bamwe bayirya ari mibisi, abandi bakayisyesha bakayikuramwo ifu y'ubududu bakayikoza inyama canke ibiharage, itewe hagati mw'itongo n'ibitoki biyikikije.

Ivyamwa vy'ubwoko bw'utwembe dutoyi duhishiye, tutarera ariko tumaze kuboneka, turi kugiti, tumwe turacari udushurwe turi mu mashami y'urwatsi rubisi.

Umudandaza yasohoye ivyimburwa vy'ibiharage biri mu mifuko umunani n'iyindi ibitse mu bigega ivyo biharage bikaba biri mu bwoko butandukanye biri kw'isoko biriko biragurishwa.

Igitegwa citwa ikigori batonoye bakabimanika aho bizokwumira bimaze kuma bakabikuramwo intete bakaja kubisya ku rusyo bagakuramwo ifu y'umutsima canke umusururu.

Icimburwa c'ikawa n'igiterwa njabukamazi ,Abarundi bashoye muma kungu bakaronka amahera y'agaciro ,bitekeye mugafuko, umunyamahanga ariko arihweza ingene giteye igomwe

Umurimyi w'umushingatahe afise ivyimbutse vy'ibiyoba bitey'igomwe mu murima w'ibiyoba hakikijwe n'ibiti harimwo kimwe caguye hasi boba baratemye canke kigahenuka.

Igitegwa citwa ikigori batonoye, bakabimanika aho bizokumira, bimaze kuma bakabikuramwo intete, bakaja kubisya kurusyo bagakuramwo ifu y'umutsima canke y'umusururu.

Umurimyi w'umukenyezi yirabura yambaye agatambara mu mutwe n'ishakure mwizosi ari mu murima utewe ko ibiti n'ibiterwa vy'ibiyoba hamwe n'ibigori afise akamwemwe ko kwimbura ibiyoba.

Amagi y'inkoko ari mukantu bashinguramwo amagi. Umworozi w'inkoko yaje kugurisha kumudandaza ngo aronke amahera yokuzigaburira no kuzisasira aho ziryama zimererwe neza hama zite ayandi.

Igikoko citwa intama ni igikoko gifise ubwoya bwinshi kikaba kirisha ivyatsi gikikujwe n' utwagazi twayo tune imbere hakaba hari ikibandahori c'ubwoko bw'ibiti.

Igikoko c'ubwoko y'ingore ita amagi hariyo ayobarya canke bakayabundikira imisi mirongo ibiri n'umwe ikaca iyaberagura hakavamwo ubuswi bwayo.

Inka ntoyi y'akanyana kataramera amahembe, kari muki bandahori, kariko kanwa amazi mu kibido gifise ibara ry'ubururu, hasi gasasiwe n'ivyatsi.

Ishamba ririmwo uduti duto duto n'ivyatsi vy'ibara ribisi n'igikoko kinini cane bita imvubu, kikaba cane cane mu mazi gihengera bugorovye kikaja kurondera ivyo gifungura.

Igikoko kimeze nk'abantu citwa inkende gifise ibara ryera hamwe n'iryirabura ,Kiba mw'ishamba ,Gikunda kurira ibiti ,Kirya utwatsi two mwishamba hamwe n'imihwi n'igikoko kibangutse cane.

Igikoko citwa inkende kiba mwishamba ariko hari abakunze ku bitungira muhira n'igikoko gitemberera ku biti n'igikoko kibangutse cane gikunda gufungura imihwi.